Mu nyubako yubatse neza, imbere isize irangi ryera hamwe no hejuru ,amadirisha ni manini yakozwe mu twuma ,hagati hakaba harimwo ibiyo bibona ,imbere hari intebe n'imeza ,hasi zikozwe mu vyuma, hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako nziza cane, igeretse gatatu, yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umuhondo ku ruhome, hamwe no ku nkingi ,imbere hari ibiti vyakuze binini bitanga umuyaga, hasi naho hari utubuye ,umusenyi ntabwo hari ivyatsi.

Mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere, ahandi naho irangi risa n'umuhondo, rifise amadirisha manini atanga umuyaga, harimwo intebe hamwe n'imeza ziriko mudasobwa nyinshi abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyikoranabuhanga.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga hasa neza hasize irangi ryera imbere hamwe no hejuru, hariho utubati tubika ibikoresho twiza dukoze mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo canke ibindi bikoresho abanyeshuri bakoresha mu kwiga hamwe na mwarimu, biri ahantu heza m'utubati dukozwe mu mbaho z'ibiti, ku ruhome hasize irangi ryera.

Mu nyubako, yubatse neza, imbere isize irangi ryera, ikaba ifise n'ibicapo vyiza, imbere, abanyeshuri bifashisha, mu kwiga; harimwo intebe, hamwe n'imeza, hasi zikozwe mu vyuma, hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako nziza yagenewe kubika ibitabo, abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu mu kwiga, iri mu nyubako isize irangi ryera ,imbere hamwe no hejuru ,ikaba ifise utubati twiza cane dukozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako yubatse neza cane n'amatafari ahiye isize irangigera ku nkingi hamwe n'iryubururu, imbere yaho hari utwatsi duto duto tugikura hamwe n'ikigazi cakuze kirekire gitanga umuyaga.

Mu kibuga, ciza cane, gikikujwe n'ibiti vyakuze, bitanga umuyaga, vy'imikaratusi; hasi bifise utwatsi, tukimera, duto duto, hirya y'aho, hakikujwe n'ahantu, baharuye, hasize irange ritukura.

Mu nyubako nziza cane hariho ivyuma bubatse abana bakoresha mu gukina yo hageze sayine mu kiruhuko, isize irangi ry'umuhondo ibindi irangi ritukura hari n'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu nyubako, nziza cane, isize irangi ryera imbere, ikaba yubakishije, amatafari ahiye; hari utubati, hamwe n'imeza, bashizeho, dukoze mu mbaho z'ibiti, burimwo imashini nyabwonko.

Inyubako y'ubwiherero yubatse neza, isize irangi ryera. Imbere amaja hasi, hejuru n'aho n 'iranga risa n'umuhondo. Ifise n'idirisha rikozwe mutwuma, harimwo n'ibiyo bibona.

Mu nyubako yubatse neza isize iranga ryera imbere hamwe no hejuru hari imeza nini ndende zikozwe mu mbaho z'ibiti ,hakaba n'intebe ziri ku ruhande, ni izo abanyeshuri bakoresha mu gihe baje nko gusoma ibitabo.

Mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere harimwo utubati twagenewe kubika ibikoresho nk'ibitabo vyarimwo n'abanyeshure bakoresha mu kwiga utubati dukozwe mu mbaho z'ibiti.

mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru irimwo intebe n'imeza nziza zikozwe mu byuma hasi hejuru nahoni mu mbaho z'ibiti zimwe zifise irangi ry'ubururu icatsi kibisi n'izindi zera.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo ,Abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa birapanze neza mu tubati ,twakozwe mu mbaho z'ibiti ,ishure risize irangi ry'umuhondo imbere, rikaba rifise idirisha rinini ririmwo ibiyo bibona hamwe n'utwuma.

Mu nyubako, yubatse neza, imbere hasize irangiye ryera, ku ruhome; hariho n'ikibaho cirabura, abanyeshuri na mwarimu, bakoresha mu kwiga; hasi ku meza, yubatse mu biti vy'imbaho, hariko ingwa, mwarimu akoresha, mu kwandika ku kibaho.

Munyubako nziza yagenewe kubikamwo ibitabo abanyeshuri hamwe n'amwarimu bakoresha mu kwiga, bitonze mu nyubako isize irangi ryera ku rukuta, utubati dukozwe mu mbaho z'ibiti ibitabo birapanze neza mu kabati.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo, abanyeshuri na mwarimu ,bakoresha mukwiga, iri ahantu heza, imbere isize iranga ryera ,hariho utubati dukozwe mu mbaho z'ibiti ,tupanzemwo ibitabo imbere.

Mu nyubako yubatse neza y'amanama yubakishije amatafari ahiye ku ruhande hasize irange risa n'umuhondo handi naho hejuru hasize irange risa nivu ku npingi imbere hari intebe n'imeza hasi bikaba zikozwe mu vyuma hejuru naho nimumbaho z'ibiti.

mu kibuga cubatse neza c'umupira w'amaboko, hari intebe zihari zikozwe mu mbaho z'ibiti, ahandi naho hasi zikozwe mu vyuma, yuma ku ruhande hari n'inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ikaba ifise n'utwuma bashizeho dukinga impanuka.

Mu nyubako y'ubwiherero yubatse neza isize irangi risa n'umuhondo hejuru kurundi ruhande isize irangi ryera harimwo ubwiherero bwa kijambere bwubatse neza eka no hasi.

Mu nyubako nziza cane yubatse neza iteye irangi ryera imbere hariho amadirisha yubatse n'ivyuma akaba afise n'ibiyo bibona, imbere harimwo intebe n'imeza abanyeshuri bicarako hamwe hasize irangi ryera ahandi n'iritukura.

Munyubako yagenewe kubikamwo ibitabo abanyeshure namwarimu, kwiga yubatse neza ikaba isize irangi ryera k'uruhome, twokubika ibitabo bitandukanye.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo ,abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa, birapanze neza mu tubati twakozwe mu mbaho z'ibiti, imbere inyubako isize irangi ryera, imbere ku ruhome.

Mu kibuga kiri ahantu heza cane, gikikujwe n'ibiti vyakuze birebire, bitanga umuyaga ,harimwo utwatsi tugikura, mu kibuga hari abanyeshuri benshi cane bariko barakora siporo.

Mu ishure ryiza cane risize irangi ryera hariho imeza nini iriko amakaramu abanyeshure bakoresha, afise irangi ritandukanye hariho izitukura, izisa icatsi kibisi, izubururu hamwe n'izirabura.

mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera amaja hejuru hasi hasize irangi ry'ubururu hamwe n'irangi risa nivu yubakishije amatafari ahiye inyuma yaho hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga

Mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome, imbere hariho imeza ikozwe mu mbaho z'ibiti ikab isize irangi ryera. Hariho utwuma abanyeshure bakoresha mu gusongora ikaramu yo gucapa.

mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere hariho imeza nini iteretse ko umupira w'amaguru abanyeshuri bakina ufise irangi ritukura ku ruhande handi naho rirera

Impande y'inyubako zubatse neza zigeretse zubakishije amaboroke sima, hari irangi ryera riteye ku nkingi hafi yaho hari ikibuga c'umupira w'amaboko bubatse cubatse neza, hari n'ibiti bitanga umuyaga vyakuze.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo hamwe no gusoma, harimwo imbere utubati twabigenewe, dukozwe mu mbaho z'ibiti. Hatonzemwo ibitabo vyinshi vy'abanyeshure hamwe na mwarimu, bakoresha mu kwiga ivyigwa. Harimwo intebe hamwe n'imeza uwukeneye gusoma ibitabo yicarako.

Mu nyubako nziza yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa bifise irangi ryera hejuru hamwe no ku ruhome harimwo utubati tubitse ibitabo twubakishijwe mu mbaho z'ibiti, ibitabo birapanze neza mu tubati.

Munyubako y'ubwiherero yubatse neza hejuru hamwe no ku ruhome hasize irangi ryera ku nkingi uruhande rumwe hasize irange ry'ubururu kandi naho ni irange risa nivu hari aho bubatse ho gukarabira habugenewe bavuye mubwiherero bakaraba.

Mu nyubako, nziza, yo kubika ibitabo, abanyeshuri, na mwarimu, bakoresha, mu kwiga, ivyigwa; imbere isize irangi ryera; harimwo utubati, twiza, dukoze mu mbaho, z'ibiti; ibitabo birapanze, mu tubati, bitandukanye.

Mu nyubako nziza zubakishije amatafari ahiye ku nkingi ruhande rumwe hasize irangi ryera ahandi naho hasize irangi risa n'ivu hari ibiti vyakuze bikikujwe n'inyubako bitanga umuyaga.

Mu nyubako yubatse neza irimwo intebe n'imeza isize irangi ryera ku ruhome imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti ariko ibitabo bitonze ari vyo abarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga ivyigwa.

Mu nyubako yo gukoreramwo ubushakashatsi hejuru hasize irangi ryera imbere hariho imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti hariho amasahani atandukanye harimwo ayafise irangi ry'ubururu iyindi nayifise iranga ryera.

Mu nyubako, y'ubwiherero, yubatse neza; hejuru, isize irangi ry'umuhondo, hasi naho, barahasize ubwiherero, bwa kizungu, n'amazi arimwo; ifise idirisha, rikozwe mu twuma, harimwo n'ikiyo kibona.

inyubako nziza y'ubwiherero yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hasize irange ry'umuhondo ariho aho bubatse habugenewe gukarabira harimwo amaringoti azana amazi hari ibindi bikoresho by'isuku byo gukoropa hamwe n'ibyo kuhumutsa

Mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera hejuru harimwo utubati tukubika ibitabo bikoreshwa na mwarimu hamwe n'abanyeshuri mu kwiga ivyirwa kubakishije imbaho harimwo utubati twishi dutondetsemwo ibitabo ku murongo.

Mu nyubako yubatse neza isize irangi imbere ku ruhome, hejuru naho hari ivyuma bimanitse amabati bisize irangi ritukura, imbere hariho ibitanda bifise aho kuryama hasi no hejuru bisize irangi ry'ubururu.

Mu kigo c'abana bacutse hari aho gukinira hanze mu kibuga hateye utwatsi twiza barahubatse aho abana bakinira uruvuma reka n'ibindi bikoresha abana bifashisha mu gukina hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga rw'imikaratusi.

Mu kibuga cubatse neza c'umupira w'amaguru hari utwatsi twiza tuhari hakaba barahacapuye ingene abakinyi batonda hasize irangi ryera haruguru yaho naho hari inyubako yubatse neza isize irangi ryera hari n'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu nyubako yubatse neza cane imbere isize irangi ryubururu, ku bihome hejuru hasize irangi ryera, imbere naho hateyemwo intebe nziza uruhande rumwe zikozwe n'ivyuma hasi hejuru naho ni mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako yubatse neza ikorerwamo ivy'ubushakashatsi, hari intebe n'imeza zihari, imwe imeza isize irangi risa n'umuhondo ikaba ifise intebe z'ibiti. Ku ruhome hariho ibicapo bahashize vyo gushariza iryo shure.

Mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere hari icuma gitanga umuyaga bashize aho ngaho ku meza yera ikinini cane na co gifise irangi ryera kandi imbere utuma tuzunguruka dusize irangi ry'ubururu.

Impande y'ikigo c'amashure cubatse neza kigeretse hari ikibuga c'umupira w'amaboko na co cubatse neza ku ruhande hari ivyatsi vyakuze hamwe n'ibiti ishure ryubakishije amabati atukura.

mu nyubako yagenewe gukoreramo ubushakashatsi ku meza nziza yera hariho igikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi kimeze nk'ikirahure hirimwo ibipimo bigaragazaho umuntu ashobora kugeza umuti canke amazi

Mu nyubako yagenewe kubibika ibikoresho nk'ibitabo abanyeshuri bakoresha na mwarimu yubatse neza hejuru ruhande rumwe isize iranga iryera handi na ho isize irang irisa ne catsi kibe isi ibitabo bipanze neza mutubatitwa bugenewe twubatse mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako nini yagenewe kubika ibitabo abanyeshure na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa birapanze neza hagati barasizeho inzira ukeneye gufata igitabo acamwo hari n'intebe iri hasi umuntu ashobora kwicara ariko arakira abaje kusoma ibitabo.

Mu kigo c'amashure mato mato, n'inyubako yubatse neza, isize irangi imbere, ku meza hari udukoresho abana bakoresha mu gusongora ikereyo, ntitwishi cane, dufise irangi ritandukanye iryera, iryirabura, iry'umuhondo reka n'iritukura.

Inyubako yubatse neza ifise irangi ryera, imbere hari utubati turenga dutatu turimwo ibitabo mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga. Hejuru ku meza hatonzeko ibitabo, mu kabati naho nyene harimwo ibitabo vy'abanyeshuri hamwe na mwarimu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza hasi hacafyeho ngene abakinyi batonda ,harimwo irangi ryera hakabamo n'irangi risa n'umuhondo ,ku ruhande haraharuye nta vyatsi bihari ariko imbere kure harih’ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu nyubako, nziza cane, hejuru hasize irangi ryera; uruhome, hari irangi risa n'umuhondo; ku madirisha, ni manini cane, atanga umuyaga; imbere, hari imeza, hamwe n'intebe, zikozwe mu mbaho, z'ibiti.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo no gusomeramwo, yubatse neza k'uruhome hasize irangi ryera, imbere hari utubati twishi twagenewe kubika ibitabo, harimwo ibitabo bipanze neza, haba ku ruhande rumwe nurundi.

Mu nyubako nini nziza yagenewe kubikamwo ibitabo, eka no gusoma abakeneye harimwo intebe n'imeza bicarahk mu gusoma ibitabo. Iisize irangi ry'umuhondo ku ruhome hakaba no ku nkingi hasize irangi ryera ibitabo birapanze neza mu tubati.

Mu nyubako z'ubwiherero zubakishije amatafari ahiye zikaba zisize irangi ku ruhome ryera. imbere ku nzugi hasize irange ritukura hejuru zikaba zisakajwe n'amabati yera.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere ku ruhome. Hriho igipapuro kinini canditse ko ivyigwa abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu, indome.

Mu kibuga c'umupira w'amaguru cubatse neza, hasi kikaba gisize irangi ritukura, hakabaho n'ahandi ku ruhande hasize irangi ryera, hari ibiti bigikikuje, n'amazu, ibiti vyakuze bitanga umuyaga, hariho icuma kirekire kiriko amatara abonesha mu gihe bari gukina mw'ijoro.

Mu kigo cigisha abana bacutse nk'ishure ryubatse neza, gifise irangi ryera ku ruhome eka n'amadirisha atanga umuyaga. Imbere hari ibicapo bashizeho bitandukanye vy'amabara harimwo umuhondo, iritukura harimwo iryera eka n'ayandi mabara atandukanye.

Mu nyubako yagenewe kubikamwo ibitabo, abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa, birapanze mu kabati kabugenewe, ku ruhande hari n'ibindi bipapuro bigaragaza uko abanyeshuri babikoresha mu kwiga ivyigwa.

mu nyubako nziza cane yubatse neza isize amarangi yera hejuru hamwe no ku ruhome imbere, ifise imiryango myinshi iriko irakoreshwa mu kwiga.

Mu nyubako nziza yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome. Harimwo ibikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi batubaati twabugenewe tubika ibitabo bakoresha hamwe n'imashini nyabwongo harimwo n'intebe nziza bicaramwo.

Mu nyubako, yubatse neza, yagenewe gukorerwamwo, ubushakashatsi, ku ruhome, hariho ibicapo bashizeho, vyo gushariza, ishure; hari n'utubati, turimwo ibikoresho; imbere kandi, harimwo imeza nini, itukura, hamwe n'intebe, zirabura, abakeneye gukora, ubushakashatsi, baza bakicarako.

Mu nyubako y'ubwiherero yubatse neza n'amatafari ahiye ku ruhome ahandi naho bahateye isima ariko ntarangi bahashize kucobo harimwo utunogo tubiri akaba naho bubatse abantu bahagarara bari kwiherera, hasize n'irangi ritukura ku rugi.

Mu nyubako yubatse neza isize iranga iryera ku ruhome handi na ho ni amadirisha ma nini atanga umuyaga akozwe mu biyo bibonerana ku nkingi hasize irangira isa n'ivu mbere harimo intebe n'imeza hasi zikozwe we mu vyumba hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako yubatse neza cane ,yogukorerwamwo ubushakashatsi ,imbere hasize irangi ryera co kimwe no hejuru ku madirisha, afise ibirahure bibona kandi yubakishijwe mu vyuma bitobito, imbere harimwo intebe n'imeza hasi zikozwe mu vyuma, hejuru ni mumbaho z'ibiti.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi isize irangi ryera imbere ikagira n'amadirisha manini atanga umuyaga harimwo ibiyo bibona imbere harimwo umuntu yambaye impuzu yera bariko barakora ubushakashatsi hamwe nabandi bahagaze impande y'imeza nini yera.

Mu nyubako nziza cane,, yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi ,yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, imbere hariho akabati gasize irangi ryera, kubatse neza imbere hakaba hapanzemwo ibitabo vy'abanyeshuri ,hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga.

Munzu yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, yubatse neza n'amatafari ahiye, ifise amadirisha akozwe mu vyuma ,hakaba harimwo n'ibiyo bibona, umuryango na wo ukozwe mu vyuma ukabusize irangi ry'ubururu ,imbere hari abarimu batatu bahagaze harimwo uwambaye impuzu yera.

Mu nyubako yubatse neza yo gukoreramwo ubushakashatsi isize irangi ryera, imbere ku ruhome hariho n'imeza nini cane isize irangi ryera ,hari abantu bahagaze bariko barakora ubushakashatsi bambaye udufukamunwa.

Mu nyubako yo gukorerwamwo ubushakashatsi hasize iranga iryera hariho ibikoresho mwarimo n'abanyeshure bifashisha mu gukora ubushakashatsi hariho ikirahure bifashisha mu gupima ivyo bari kwigana.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi yubatse neza cane, ku ruhome isize irangi ryera harimwo ibikoresho bifashisha mu gukorera ubushakashatsi hakaba n'ibindi cuma gisohora impapuro kiba kiri hejuru ku meza.

Inyubako y'ububiko bw'ibitabo yubatse neza n'amatafari ahiye ifise urugi rw'ivyuma hamwe n'amadirisha, ariko ibi yo bibona mbere hari abagabo batatu bahagaze harimwo uwambaye impuzu yera wundi ia yirabura wundi ishati irimwo amafara yirabura.

Mu nyubako ibika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga, yubatse neza n'amatafari ahiye, ifise amadirisha ariko ibiyo bibona, imbere hahagaze abarimu batatu.

Mu nyubako yagenewe gukoregwamo ubushakashatsi, n'ishure risize irangi ryera ku ruhome, imbere ku meza y'imbaho z'ibiti hariho utwuma bakoresha mu gupima tw'uturingoti, ni twinshi cane turi hejuru ku meza.

Mu nyubako yubatse neza yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, imbere isize irangi ryera ahandi naho irangi ry'ubururu, hariho utubati twabugenewe kubika ibikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi, ku meza hariho ibitabo hamwe n'ibindi bikoresho.

Mu nyubako nziza isize irangi ryera imbere ku mpome hamwe no hejuru, irimwo ibikoresho bitandukanye biri hejuru ku meza yakozwe mu mbaho z'ibiti. hari n'intebe bicarako abaje gukora ubushakashatsi.

Mu nyubako yubatse neza, imbere isize irangi ryera, yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, hari abanyeshuri bicaye mu ntebe, bambaye impuzu zera, imbere naho mwarimu ahagaze imbere, ariko arabereka ingene bakora ubushakashatsi.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi isize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru, imbere naho ku rugi hasize irangi ry'ubururu co kimwe n'ibitanda harimwo ibitanda kimwe kiriko imatera hasi ikindi hejuru.

Mu nyubako yagenewe gukoregwamwo ubushakashatsi, yubatse neza, ku ruhome n'iranga ryera hamwe no hejuru, amadirisha ni manini akaba akozwe mu vyuma, hakaba harimwo n'ibiyo bibona. Ku meza hari utubati ku ruhande tubitse ibikoresho bifashisha gukora ubushakashatsi.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi imbere hari ikibaho bandikako vyo bakoze kinini cirabura kandi hahagaze abanyeshuri hamwe na mwarimu bafise imeza imbere yabo nini bari gukorera ko ubushakashatsi.

Mu nyubako, yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi ,yubatse neza ,ifise Amadirisha atanga umuyaga ,akozwe n'ibiyo bibona hanze, hari igiti cakuze gitanga umuyaga, imbere hari abari gukora ubushakashatsi bafise udukoresho mu minwe ,bambaye impuzu zera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hamwe n'amadirisha n'inzugi hamwe hasize irangi ry'ubururu handi na ho niranga iryera imbere hari uduti bateye tukiri duto o gushariza ikigo hasi na ho raharuye nta vyatsi bihari.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza isize iranga ryera imbere ku bihome hamwe no hejuru imbere harimwo utubati twabugenewe tubika ibikoresho hamwe n'imeza bakorera ko hasi zibatswe n'ivyuma hejuru n'imbaho z'ibiti.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza, imbere hariho utubati twabugenewe kubika imiti bifashisha mu gukora ubushakashatsi kakaba gasize irangi ryera, imbere naho ku meza hari igitabo bifashisha mu kwandikamwo ivyo bakoze.

Munyubako yagenewe gukoregwamwo ubushakashatsi yubatse neza cane n'amadirisha atanga umuyaga, hejuru hasize irangi ryera hariho ibikoresho vyinshi vy'abarimu ivyuma bitandukanye bifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Mu nyubako yubatse neza yo kubika ibikoresho nk'ibitabo abanyeshure hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa hejuru hasize iranga ryera ku ruhome hari imeza nini iteretseho ibitabo bitandukanye vyo kwigiramwo.

Mu nyubako yagenewe kubika ibikoresho nk'ibitabo abarimu hamwe n'abanyeshure bakoresha mu kwiga, bitonze neza mu tubati tukozwe mu mbaho z'ibiti, ishure naryo ryubakishijwe n'amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera.

Mu nyubako ibitse ibitabo abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga, bipanze neza m'utubati dusize irangi ry'ubururu, inyubako isize irangi ryera, imbere ikaba ifise n'amadirisha manini afise n'ibiyo bibona, hari intebe n'imeza abanyeshuri bicaraho bari gusoma.

Mu nyubako nziza, yubatse neza, isize irangi ryera, imbere ifise utubati, twagenewe kubika ibikoresho, nk'ibitabo, abanyeshuri, hamwe na mwarimu, bakoresha mu kwiga; birapanze neza, imbere mu tubati, twakozwe mu mbaho, z'ibiti.

Mu nyubako, yagenewe kubika ibitabo, mwarimu n'abanyeshure, bifashisha mu kwiga, ivyigwa, yubakishije amatafari ahiye; ku nkingi hasize irangi ryera, imbere ifise utubati, tubitse ibitabo, dukozwe mu mbaho, z'ibiti.

Mu nyubako yubatse neza yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga bitondetse k'utubati twakozwe mu mbaho z'ibiti dusa neza dusize irangi ryera m'utubati harapanze neza ibitabo bibanye n'ivyo abikabigisha bakenera.

Mu nyubako nziza yagenewe kubika ibitabo abanyeshure na mwarimu bifashisha mu kwiga, yubakishije amatafari ahiye, ku ruhome ku ruhande hasize irangi ryera. Ibitabo birapanze mu tubati twa bakozwe mu mbaho z'ibiti.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafari ahiye yagenewe kubikamwo ibitabo abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivyigwa ifise amadirisha ariho utwuma hamwe n'ibiyo bibona ku meza imbere hamwe no ku ruhome hari ibitabo bipanze neza mu tubati.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo, abanyeshure na mwarimu bakoresha mu kwiga, hapanze neza, ku ruhome hasize iranga ryera. Utubati two kubika ibitabo, hariho udukozwe mu vyuma ahandi n'aho imbaho z'ibiti.

Mu nyubako yubatse neza isize irangi imbere yagenewe kubika ibitabo u mwarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga ivyigwa ku meza yubakishije imbaho z'ibiti nini iteretseho ibitabo bitandukanye vy'abanyeshuri.

Mu nyubako nziza cane isize irangi ryera, yagenewe gushiramwo ibitabo abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu. Mu tubati dutandukanye dupanze neza, harimwo ibitabo vy'amashuri yose y'ikigo.

Mu nyubako nziza cane yagenewe kubika ibitabo mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga. Harimwo utubati dutandukanye dukoze mu mbaho z'ibiti hejuru, tubitse ibitabo vyinshi vy'abanyeshuri hamwe na mwarimu.

Mu kigo c'abana bacutse, hari ikibuga ciza abanyeshuri bakiniramwo, cubatse neza ,harimwo nk'uruvuma ,n'ibindi ,hari ibikaratusi vyakuze birebire bitanga umuyaga ,mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari, kurundi ruhande hari utwatsi tugikura.

mu kigo c'abana bacutse hari ibikoresho bitandukanye biri ku meza imwe isa n'ubururu ahandi naho isa n'umuhondo hariko udukoresho dufise amabara atandukanye ayera ayatukura ay, icatsi kibisi umuhondo ironji eka n,ayandi.

Mu kigo cabana bacutse nishure yiubatse neza risize irangi ku ruhome gyera imbere hari imeza y'ibubatswe mu mbaho z'ibiti hariko isahani irimwo ingwa zitandukanye z'ubwoko gutukura z'umuhondo kanga arimo n'icatsi kibisi n'ubururu reka n'izindi.

mukigo c'abana bacutse hari inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere hari imeza nini yirabura iriko impuzu abana bambara nziza cane kuruhande zifise irange ryirabura.

Mu kigo c'abana bacutse hari ishure ryiubatse neza imbere mu kibuga bahashize ryo abanyeshure bifashisha mu gukina harimwo uruvuma hari n'ibindi bisize irangie ry'umuhondo wini ry'icatsi hari ibiti vyakuze binini.

Mu kigo c'abana bagicuka inyubako yubatse neza ahantu hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga yubakishije amatafari ahiye hejuru isakajwe n'amabati yera mu kibuga hari imodoka ihahagaze hakaba niahandi bubakiye abana bakinira mu gihecikiruhuku.

Mu kigo c'abana bacutse bubatse neza .Hasi hasize irangirisa n'icatsi barahubatse udukoresha abanyeshuri bifashisha mu gukina harimwo uruvuma harimwo udufise ingazi hari nutundi bicarako tukazunguruka tufise ibara ritukura tumwe utundi umuhondo tundi icatsi k'ibisi.

Mu kigo c'abana bacutse cubatse ahantu hari imikaratusi yakuze miremire, itanga umuyaga. Mu kibuga hari abanyeshuri bariko barakina, hari utwatsi k'uruhande twakuze, n'ivyo babubakiye mu kibuga bakinirako nk'uruvuma n'ibindi.

Mu kigo c'abana bacutse, kiri ahantu heza cane. Hasi hari utwatsi tukimera duto duto, barahubatse aho abana bakinira hari uruvuma hakaba n'utundi bicaramwo bari kwikinira.

Mu kigo c'amashuri mato mato mu ishuri ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye hejuru hasakaje hamwe amabati yera ahandi atukura, mu kibuga uruhande rumwe haraharuye ahandi naho hari ivyatsi abanyeshuri bari mu kibuga bari gukina.

Mu kigo c'amashure mato mato, mw’ishure ryubatse neza imbere bisize irangi ryera ifise n'imbaho z'ibiti zikozwe mu meza hariho ibitabo hejuru abanyeshuri bakoresha mu kwiga.

Mu kigo c'amashure, mato mato, inyubako yubakishije, amatafari ahiye; ku ruhande hasize irangi ryera, imbere, hari ikibaho cirabura, mwarimu n'abanyeshuri, bakoresha mu kwiga; kikaba kiriko, icigwa c'igifaransa.

Mu kigo c'amashure mato mato, mu ishure ryubakishije amatafari ahiye ,rifise amidirisha manini atanga umuyaga, akozwe mutwuma ahandi naho nibiyo bibona ,imbere abanyeshuri baricaye, bariko barakora ibibazo.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru harasize irangi ryera hariho ikibaho cirabura mu arimo n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyirwa canditseho icirwa c'ikirundi.

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako ifize iranga igera imbere ku ruhome kab ifise n'amadirisha manini atanga umuyaga harimwo n'ibiyo bibona, imbere hariho ibikoresho vy'abanyeshure amakaye biri hejuru kumeza hasi zimwe zikozwe n'ivyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku ruhande harasize irangi ryera ahandi naho ni ry'ubururu ifise urugo rukikujwe n'uduti bateye two gushariza ikigo imbere hari abanyeshuri bahagazeho imbere y'ibiti vyakuze bitanga akayaga.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako nziza cane isize irangi ryera imbere hari ikibaho abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga cirabura Imbere mw ishuri hari intebe n'imeza zikozwe mu biti.

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse ahantu hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga hari ubwugamo bwubatse bwubakishijwe amabati yera inkingi isize irangi ritukura, mu kibuga harasimanse nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye hejuru isize irange ryera hariho umukubuzo bashize aho ngaho bakoresha mu gukora isuku mu kigo.

Mu kigo c'amashure mato mato citiriwe inyenyeri z'ejo cubatse neza inyuma ku rugo hasize irangi ryera hakaba hariho n'ibirango biranga ikigo imbere hari ibiti bizana umuyaga vyakuze hakaba n'abanyeshure bahagaze imbere, hanze hari imodoka ihahagaze.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse ahantu heza hari ibiti byakuze birebire bitanga umuyaga nk'utujwari, n'ibindi harubatse aho abanyeshure baza gukina uruvuma hamwe hasize irangiye risa n'umuhondo ahandi ritukura ahandi risa n'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako zubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera no ku mabati, imbere hari ibiti bitanga akayaga, hasi naho uruhande rumwe haraharuye, ahandi hari utwatsi tukimera.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza, imbere isize irangi ryera hariho nikibaho abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu kwiga cirabura, hakaba intebe zikoze mu mbaho z'ibiti co kimwe n'imeza.

Mu kigo c'amashure mato mato, n'inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku madirisha akozwe mu biyo bibona hamwe n'ivyuma akaba asuyize irange risa n'ubururu imbere hari ibiti vyakuze binini akaba n'ahandi hari utwatsi duto tugikura.

Mu kigo c'amashure mato mato, ni inyubako igeretse kabiri ,yubatse neza kandi nini ,yubakishije amatafari ahiye, kunzugi hamwe no ku madirisha, no ku nkingi hasize irangi ryera, imbere hariho igiti kirekire kimanitse ko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse neza iri ahantu hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga ryubakishije amatafari ahiye isize irangi ryera ku madirisha hamwe no ku nkingi imbere mu kibuga hari utwatsi turiko turakura hari abantu bahahagaze.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza imbere isize irangi ryera hariho akabati mwarimu abikamwo ibitabo afise n'idirisha rinini ritanga umuyaga imbere harimwo intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure, mato mato, mu nyubako yubatse neza, n'amatafari ahiye, hejuru isize irangi ryera; ifise amadirisha manini, akozwe mu twuma, hamwe n'ibiyo bibona, imbere abanyeshuri baricaye, ku ntebe z'ibiti bari kwiga.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, mu kibuga hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga, kungazi zija hejuru kw'ishure hariho n'utwuma bashizeho dukinga impanuka isize irangi risa n'ivu.

Mukigo c'amashuri mato mato, mu nyubako yubase neza cane, isize irangi ryera imbere ku ruhome ,ikibaho abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu mu kwiga, kirirabura handitseho icigwa c'igifaransa, abanyeshuri bariko bariga.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku nzugi n'inkingi hasize irangi ryera amadirisha hamwe n'inzugi zikozwe mu vyuma zikaba zisize irangi risa n'ivu, imbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashuri mato mato mw'ishuri yubatse neza risizirangi ryera, imbere ku ruhome abanyeshuri benshi baricaye mw'ishure ku ntebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti, bari kwiga mwarimu ahagaze imbero yabo.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru naho na maboke ifise idirisha rinini ritanga umuyaga hanze hari utubuye turi hasi haraharuye nta vyatsi bihari inyuma yaho hari biti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako zubatse neza cane uruhande rumwe zisize irangi ryera ku ruhome ahandi naho n'iryumuhondo mu kibuga hamwe hari ivyatsi biri gukura ahandi naho hari ibiti vyakuze cane bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure, mato mato, cubatse kigeretse kabiri, cubakishije amatafari ahiye; ku ruhome, hasize irangi ryera, hamwe no kumadirisha; harimwo ibiti vyakuze, birebire, mu nzira ija mu kigo; abanyeshure, bari kuva kw'ishure, abandi bari kujayo.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe n'amadirisha bisize irangi ryera, imbere hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga ahandi naho mu rubuga haraharuye nta vyatsi.

Mu kigo c'amashure, mato mato, mu nyubako y'ishure, rya kabiri A, yubatse neza, n'amatafari ahiye; ku ruhande, hasize irangi ryera; urugi rusize irangi ritukura, rukaba rukozwe mu vyuma.

Mu kigo c'amashure mato mato ,mu nyubako zubatse ahantu mu biti ,vyakuze birebire bitanga umuyaga ,rubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irang ryera ,imbere hari uduti twahatewe ko gushariza ikigo ,hakaba hasi hari utwatsi dutoto tugikura.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hasize iranga ryera co kimwe no ku madirisha ,imbere harih'ibiti vy'ibigazi vyakuze birebire bitanga umuyaga, mu kibuga hari umusenyi nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato abana babakobwa babiri na Himana hamwe na Akimana bicaye mu kibuga bari gukina hariho utunogo tubiri baba bari kwifashisha mu mukino bafise n'utubuye ku ruhande baharuye kugira ngo barushanywe gukina.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nzugi ni nini zitanga umuyaga zikozwe mubiyo hamwe n'ivyuma imbere hari inkingi isize irangi ry'ubururu.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome uruhande rumwe ahandi hasi hasize irangi ry'ubururu imbere hari ibiti vyakuze birebire vy'imikaratusi hanze naho mu kibuga hamwe haraharuye ahandi naho harutwatsi tukimera.

Mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako nziza zubatse neza n'amatafari ahiye, hejuru hamwe no ku nkingi, no mu madirisha hasise irangi ryera, n'amabati asakajwe asize irangi ritukura, mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato, n'inyubako zubatse neza, n'amatafari ahiye, aho m'ubwugamo abanyeshure baca mu kwinjira mw'ishure hasakaje amabati y'ubururu, hasi ku nkingi hasize irangi risa n'ivu, imbere hari uduti duto duto bateye two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera, abanyeshure bari kugendagenda mu kibuga imbere y'amashure, ahandi naho hari ibiti bikikuje ikigo.

Ikigo c'amashure mato mato ni ikigo cubatse ahantu heza hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Hubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera imbere ku nkingi hari n'ahandi hasize irangi ry'ubururu. Mu kibuga hariho utwatsi duto tuto tukimera.

Mu kigo c'amashure matomato ishure ryubatse neza gisize iranga ijera imbere hari n'ikibaho cirabura myeshure na mwarimu bifashisha mu kwiga hari n'idukoresho two gukata insipapuro hamwe n'utwo gusika amara angi atandukanye ku mpapuro.

Mu kigo c'amashure mato mato cobatse neza kubakishije amatafari ahiye bunkwigi hasize irange ry'ubururu hejuru rusakaje amabati atukura imbere hariho igiti kiriko ibendera ry'uburundi abanyeshuri bari mu kibuka gukina.

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse isize irangi ryera imbere hariho imeza nini yakozwe mu mbaho z'ibiti isize irangigera hakaba hariho isaha nini yirabura yerekana igihe.

Mu kigo, c'amashure mato mato, ni ishure, ryubatse ahantu heza, harimwo ibiti, vyakuze, bitanga umuyaga; ku rugo, hari utwuma bashizeho, dukinga impanuka; imbere y'amashuri, hari abanyeshure bahahagaze; hejuru, hasakajwe n'amabati, yera.

Mu kigo c'amashure matomato cubatse ahantu heza hateye ivyatsi vyakuze hamwe n'ibiti. Mu nzira ijayo hari imodoka ifise irangi ryirabura, irikuza mw'ibarabara. Iruhande y'aho hateye ivyatsi.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako nziza cane igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga igera imbere hari ibyuma byabugenewe gukoramo siporo iyo abanyeshuri bari kuruhuka hari n'ibiti bitanga umuyaga

Mu kigo c'amashure mato mato citiriwe Stella Matutina, iri ahantu heza cane hakikujwe n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga; ishure risize irangi ryera rikozwe mu nzugi z'ivyuma hamwe n'amadirisha. Imbere inkingi zisize irangi ryera ahandi naho ni irangi ry'umuhondo.

Mu kigo c'amashure mato mato ninyubako isize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru imbere hari ikibaho abanyeshure bakoresha mu kwiga hamwe na mwarimu harimo intebe n'imeza hasi zikozwe mu vyuma hejuru naho ni mumbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako zubatse ahantu hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga, mu bwinjiriro hari ahantu bubatse bakarabira bacinjira, kandi inkingi zifashe ishure zisize irangi ritukura ziri mu vyuma.

Mu kigo c'amashure mato mato ni ishure ryubatse neza gisize irangi risa n'umuhondo ku gihome hejuru naho hasize irangi ryera. Imbere hari igipapuro gisa n'iroze mwarimu yanditseho urutonde rw'ivyigwa.

Mu kigo c'amashure mato mato n'ikigo cubatse neza hari ibiti bitanga umuyaga birimbere ishure rikaba ryubakishije amatafari ahiye hejuru risakajwe n'amabati yera imbere abanyeshure bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru.

Mu kigo c'amashure mato mato, mwishure hariho ibiharuro vyanditse ku rupapuro hamwe no kutubaho dukoze mu biti, hari ibiharuro gatanu zero icenda gatanu gatandatu kane rimwe eka n'ibindi biharuro.

Mu kigo, c'amashure mato mato, inyubako, yubatse igeretse gatatu; hakaba n'iyindi, ku ruhande, yubatse, ariko yo, itageretse; zubakishijwe amatafari, ahiye; ku nkingi, hamwe no ku nzugi, n'amadirisha, hasize irangi ryera; hari igiti cakuze, kinini cane, gitanga umuyaga; mu kibuga, nta vyatsi bihari, haraharuye.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Hejuru zisakajwe n'amabati afise irangi ritukura. Imbere hari abanyeshure bari mu kibuga bari gukina. Hasi nta vyatsi bihari, haraharuye.

Mu kigo c'amashure mato mato, mw'ishure ryiza rifize iranga ryera ku ruhome hari impuzu abarimo bambara rigizwe n'ipantaro nziza zirabura hamwe n'igipo hakaba harimwo n'amakoti asa.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere ifise amadirisha manini harimwo utwuma dufashe ibiyo bibona imbere mw'ishure hari intebe n'imeza abanyeshure bicara ko zikozwe mu mbaho z'ibiti hejuru hasi naho n'ivyuma.

Mu kigo c'amashure matomato, inyubako yubatse igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera n'ayo ku madirisha n'inzugi hasize irangi ritukura. Imbere mu kibuga hari umusenyi, nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye inzugi zikozwe mu byuma imbere hari igiti cakuze kinini cane gitanga umuyaga mu kibuga haraharuye nta byatsi bihari abanyeshure bari gukina.

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse neza imbere isize iranga ryera hari imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti hariho ibitabo bitandukanye vy'abanyeshuri hamwe na mwarimu hakaba harimwo n'ingengabihe yo k'ukwezi.

Ikigo c'amashure mato mato n'inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera ku madirisha hariho ibiyo bibona kurugi naho hasize irange risa n'ubururu hakaba harimwo n'ibiyo bibona imbere harasimanse harimo n'ibiti ku ruhande vyakuze bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure mato mato munyubako ni ni nziza cane imbere hasize irangi ryera, ku madirisha manini atanga umuyaga hari irangi risizeho risa n'ivu, imbere hari intebe hamwe n'imeza a hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure matomato, n'ishure ryubatse neza, imbere risize irangi ryera, rifise n'ikibaho abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga, har'intebe n'imeza, zose vyakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku nzugi n'amadirisha hasize irangi ryera, imbere hari utwuma bashizeho tubuza impanuka dusize irangi ry'ubururu.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako yubatse neza. Ifise ikibaho abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu ukwiga ivyigwa. Mwarimu ahagaze imbere ahetse umwana mu mugongo, abanyeshuri bataritse urutoki bari gusubiza ivyigwa.

Mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako y'ubwiherero yubatse neza, hejuru isakaje amabati yera, ikaba co kimwe no ku nkingi hasize iryo rangi, imbere mu bwiherero hateye isima gusa nta rangi rihari.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere bafise n'ikibaho bigiraho mwarimu n'abanyeshure hari intebe zikoze mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo, c'amashure mato mato, hubatse neza cane; urugo rukikuje amashure, rusize irangi ryera; imbere mu kibuga, hari abanyeshuri, bariko baragenda, baja kw'ishure; hanze, hari ibiti biriko ibendera, ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo c'amashure mato mato mw'ishure ryubatse neza imbere risize irangi ry'umuhondo, ku madirisha afise ibiyo bibona kandi ni manini atanga umuyaga. Imbere hari ikibaho cirabura abanyeshure na mwarimu bakoresha mu kwika. Abanyeshure baricaye bari mu ishure bariga.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye imbere ku ruhande ku ruhome hasizirang ryera imbere mwarimu yashizeho igipapuro gifis irangi ry'umuhondo kiriko ibicapo bibitandukanye vy'impuzu kubgira abana babifate mu gifaransa nk'impuzu, ikanzu, inkofero eka n'ibindi

Mu kigo c'amashure mato mato kigeretse kabiri, cubakishijwe amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera, ku nzugi hamwe n'amadirisha bikozwe mu vyuma, hariho utwuma bashize imbere tubuza impanuka dusize irangi ry'ubururu.

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse neza isize iranga irera imbere ku meza yera nyene hari igikoresho bakoresha mu guharura ibiharuro kiri hejuru ku meza.

Mu kigo c'amashure matomato , inyubako z'amashure zubakishije amatafari ahiye. Imapnde yaho hati ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga. Mu kibuga , haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato cubatse mu kibanza kinini cane, hagati harimwo ibiti vy'ibigazi vyakuze birebire n'amazu asakajwe amabati yera, mu kibuga abanyeshure bari gukina.

mu kigo c'amashure mato mato ninyubako yubakishije amatafari ahiye uruhande rwo hejuru hasize iranga ryera ku madirisha afise ibiyo bibonerana kandi ni manini atanga umuyaga imbere abanyeshure bicaye ku ntebe hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo, c'amashure mato mato, inyubako, yubatse neza, n'amatafari ahiye; hejuru, hasakaje amabati, asize irangi ritukura, ahandi naho yera; inyuma y'aho, hari ibiti vyakuze, bitanga umuyaga; abanyeshure, bahagaze imbere, y'amashure; mu kibuga kandi, hari hamwe haharuye, ahandi naho, hari utwatsi, tugikura.

Umu kigo c'amashure mato mato ni inyubako zubatse neza ku murongo ubakishije amatafari ahiye tera uruhande rwazo hari ibiti vyakuze bwiza bitanga umuyaga abanyeshure bahagaze imbere y'umuryango mu kibuga haraharuye ku ruhande rumwe ahari na ho hariho utwatsi tgikura.

Mu kigo c'amashure matomato mu nyubako nziza cane y'ishure yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga iryera imbere hari ikibaho cirabura mwarimo n'abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivyo irwa handitseho icirwa cerekeranye n'igifaransa.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako nziza isize irangi ry'umuhondo ku ruhome, hakaba hariho n'ibicapo ku ruhome, vyo gushariza ishure, hari utubati dukozwe mu mbaho z'ibiti, dupfanzeko ibitabo abanyeshure bakoresha hamwe na mwarimu, imbere hariho intebe n'imeza nini, abakeneye gusoma bicarako.

Mu kigo c'amashure mato mato mu ishure risize irangigera imbere harimwo imeza nini hikozwe mu mbaho z'ibiti hejuru hateretse isahani irimwo ingwa zifise amabara atandukanye hari iz'icatsi kibisi zitukura umuhondo iz'ubururu heka n'izindi.

Mu kigo c'amashure mato mato cubatse ahantu hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga mu kibuga hari inzu isakaje ivyatsi harimwo n'abandi bicaye imbere mu bwugamu, mu kibuga hariye abanyeshuri bahagaze bafise impapu uro bari gusoma.

Mu kigo c'amashure mato mato ishure ryubatse neza .Imbere risize irangiryera maja hejuru hasi naho ni irange ry'ubururu ifise amadirisha manini yubakishije ibiyo bibona imbere intebe n'imeza hasi zikozwe mu vyuma hejuru n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure matomato n'ishure ryubatse neza hejuru risize irangi ryera ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Bifise. amadirisha manini atanga umuyaga hari ikibaho cirabura abanyeshuri na mwarimo bifashisha mu kwiga ifise intebe hamwe n'imeza z'ibiti.

Mukigo c'amashure mato mato hari inyubako y'ubwiherero bw'abakobwa yubatse neza, hejuru hasakaje amabati yirabura, uruhome hasize irangi ryera, kurugi rukozwe n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako ziri ahantu heza hari ibiti bitanga umuyaga, urugo rwubakishijwe ivyuma bikaba bisize irangi ry'ubururu mu kibuga hariho icuma bashizeho abanyeshure bifashisha bari gukina.

Mu kigo c'amashure mato mato, ishure ryubatse neza, ry'uwambere B, ryubakishije amatafari ahiye; ku nkingi, hamwe no ku nzugi, n'amadirisha, hasize irangi ryera; urugi rukozwe mu vyuma.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mu nyubako yubakishije amatafari ahiye ifise amadirisha manini akozwe mu twuma duto duto hamwe n'ibiyo bibona, imbere harimwo intebe n'imeza abanyeshuri bicarako hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, ni inyubako yubatse neza, igeretse; yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi, hamwe no ku madirisha, hasize irangi ryera; hari ibiti vyakuze, birebire, bitanga umuyaga; abanyeshure, bari imbere y'amashure, barahagaze.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe n'amadirisha hasize iranga ryera, imbere mu kibuga hari abana bariko baragenda, hariho n'ikibuga cubatse c'umupira w'amaboko.

Mukigo c'amashure yisumbuye mu nyubako ndende yubakishije amatafari ahiye hejuru hasize iranga igera co kimwe no hasi amadirisha n'ay'ivyuma imbere hariho utwatsi twiza cane tukimera hakaba n'igiti cakuze harimwo n'ibigazi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubakishije amatafari ahiye ku idirisha yubatswe mu vyuma rikaba rifise n'ibiyo bibona hasize irange ry'ubururu, imbere hubatse ikigega tubakishije amabuye gitega amazi avuye ku mabati.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ninzu nziza cane yubakishije amatafari ahiye, imbere isize irangi ryera ,ifise n'amadirisha manini ariko ibiyo bibona, imbere hari intebe n'imeza abanyeshuri bicarako ,hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n’amashure yubatse ahantu heza hateye ibigazi, hariho irangi ryera risize ku ruhome rw'ishure, hakaba harimwo igicapo cerekana ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza, n'amatafari ahiye; hejuru hasize irangi ry'ubururu, hasi ni irangi ryera; imbere haraharuye, nta vyatsi bihari, hariho uduti bateye, two gushariza ikigo.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza, isize irangi ryera, inyuma hamwe no ku madirisha; abanyeshure, bahagaze mu kibuga, hari utwatsi turi gukura, duto duto; imbere y'aho hari n'ibiti vyakuze, bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure, yisumbuye, ni ishure ryubatse neza, imbere risize irangi ryera, rifise ikibaho cirabura, mwarimu n'abanyeshure, bakoresha mu kwiga; imbere harimwo, intebe n'imeza, zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere hari amadirisha akozwe mutwuma harimwo n'ibiyo bibona, hariho ikibaho cirabura marimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ibyigwa, hari intebe n'ineza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure, yisumbuye, ni inyubako y'ubwiherero, yubatse neza, isize irangi risa n'umuhondo, ku nkingi; imbere naho, harimwo ubwiherero, bwubatse neza, bufise urugi, rukozwe mu vyuma; hanze hasize irangi ryera.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse neza, igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, imbere hamwe mu kibuga haraharuye ahandi naho harateye Uduti two gushariza ikigo.

Hari ikigoro c'amashure yisumbuye cubatse neza, cubatse mu nyubako igeretse rimwe cubakishije amatafari ahiye, ibara ryera ku nkingi reka imbere yaho hari utubuye tw'udusenyi duto duto tuhari nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure, yisumbuye, inyubako, yubatse neza, isize irangi ryera imbere; hari ikibaho, abanyeshuri na mwarimu, bakoresha mu kwiga, gisize irangi ryirabura; mwarimu yashizeho icigwa c'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza, gisiz' irangi ritukura ,Imbere ku ruhome kurundi ruhande na matafari ahiye ,rifise amadirisha manini akoze mu twuma ,harimwo n'ibiyo bibona, imbere hari intebe n'imeza, abanyeshuri bicara ko bikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zubatse neza ahantu hari ibiti vy'imikaratusi byakuze bitangwa umuyaga, zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no kumadirisha hasize irangi ryera, mu kibuga uruhande rumwe haraharuye ahandi naho hari utwatsi tukimera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza n’amatafari ahiye ,ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, inyubako irahantu mu biti vyakuze birebire harimwo n'ivy'ibigazi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, imbere hasize irangi ryera. Hariho abanyeshure bicaye ku ntebe hamwe n'imeza, hasi zikozwe mu vyuma, hejuru naho zikozwe mu mbaho z'ibiti. Mwarimu ari mbere ari kubasigurira ivyirwa.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, inyubako imbere isize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru, imbere hariho intebe n'imeza abanyeshuri bicarako bari kwiga. Hasi zikozwe mu vyuma, hejuru naho ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubatse neza n'amatafari ahiye hejuru hasize irang igera ku nkingi ico kimwe no ku madirisha inzugi n'amadirisha bikozwe mu vyuma bisize irangi irisa n'ivu imbere hari uduti bateye duto duto tugikora ko gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, ni inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere, hariho urubahu abanyeshuri bakoresha hamwe n'a mwarimu mu kwiga ivyigwa rwirabura, hari n'ahandi hari icapa kiriko irangi ryera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye , ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, imbere mu kibuga hari ibiti vyakuze birebere vy'imikaratusi bitanga umuyaga, mu kibuga iruhande rumwe haraharuye kandi naho hariko ivyatsi bikimera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse igeretse rimwe yubakishije matafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, imbere hari ibiti c'ikigazi cakuze gitanga umuyaga hasi naho hari utwatsi duto duto tugikura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,inyubako nini yubatse neza isize irangi ryera imbere, hariho utubati twagenewe kubika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga, kirapanze neza imbere mu tubati.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako zubatse neza zubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera. Inzugi zikozwe mu vyuma zisize irange ry'ubururu. Imbere mu kibuga igice kimwe hariho utwatsi duto duto tugikura, ahandi naho hasi haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ,ifise amadirisha meza ari hejuru ayandi hasi yose ni manini atanga akayaga arimwo ibiyo bibona, imbere hari abanyeshure bicaye mu ishure bicaye ku ntebe z'ibiti hamwe n'imeza.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubatse neza ,isize irangi ryera imbere, hariho imeza nini cane iriko amasahani abanyeshuri bakoresha mu gufungura ,hamwe aratukura, ayandi arera ,ayandi n'ubururu, ayandi afise ibara risa n'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera ra imbere y'ubururu ifise n'amadirisha afise ibiyo bibona imbere hariho umwarimu ahagaze imbere abanyeshuri baricaye barikwiga ari kubigisha.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere ku nkingi hasize irangi ry'ubururu inzugi zubatswe mu vyuma zikaba zisize irangi risa n’ivu, imbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure, yisumbuye, imbere hasize, irangi ryera hejuru, ku ruhome hasize, irangi risa n'umuhondo; rifise amadirisha, akozwe mu twuma, harimwo ibiyo bibona; imbere harimwo ibitabo, abanyeshuri bakoresha, hamwe na mwarimu, mu kwiga.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, ni inyubako, yubatse neza, imbere ni irangi ryera, ku ruhome; harimwo abanyeshure, bari kwiga, bicaye ku ntebe, no ku meza, hasi zikozwe mu biti, hamwe n'ivyuma, hejuru, ni imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako yubatse neza igeretse, hariho inzira abanyeshuri bacaho ningazi, hariho utwuma bashizeho two gukinga impanuka dusize irangira ritukura eka no ku ruhande inkingi zisize irangira risa n'umuhondo.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha isize irangi ryera, imbere hari uduti bateye two gushariza ikigo, hamwe haraharuye ahandi naho hari ivyasi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ishuri ryubatse neza risize irang ryera ku ruhome imbere hari abanyeshure bicaye ku ntebe hamwe n'imeza imbere bafise ibitabo bari kwiga intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti izindi nazo ni mu vyuma.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako isize irangi ryera imbere ku ruhome, hari n'amadirisha manini akozwe mu vyuma harimwo n'ibiyo bibona, imbere hari intebe n'imeza abanyeshure bicarako ikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera, imbere ku ruhome hariho imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti, iteretsweko ibitabo abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mu nyubako yubatse neza imbere isize irangi ry'umuhondo, ifise amadirisha manini akozwe mu twuma, hakaba harimwo n'ibiyo bibona. Imbere har'imeza n'intebe abanyeshuri bicarako bikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera cokimwe no ku madirisha hariho utwuma twubatse kandi imbere hakaba hariho ibiyo bibona.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi gera ifise izugi zikozwe mu byuma tkaba zisize irang irisanivu hejuru zukaje amabati asa n'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye iyi nyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, kunzugi hamwe no ku madirisha hasize iranga ryera hejuru isakaje amabati yera, imbere mu kibuga igice kimwe haraharuye ahandi naho harimwo utwatsi tugikura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zubatse neza ,zigeretse kabiri zubakishije amatafari ahiye, ku ruhande zisize irangi ryera ,handi naho ry'umuhondo ,kunkingi ifise Amadirisha manini akozwe mu twuma hagati harimwo ibiyo bibona.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza iteye irangi ryera imbere hamwe no hejuru hariho ikibaho abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu cirabura akaba n'intebe n'imeza abanyeshuri bicarako hasi zikaba zikozwe mu vyuma hejuru akaba ari mu mbaho z'ibiti.

Mukigo c'amashiri yisumbuye, inyubako yubatse neza n'amafatari ahiye , hejuru hasize irangi ryera k'uruhande, ahandi naho hasi hasize irangi risa n'icatsi kibisi, hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga umuyaga, hasi mukibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye, yubatse ahantu hanini hatewe ibiti bikuze, imodoka zikaba zihagaze munsi yavyo ,iruhande y'ikigo hariho utwatsi tugikura hakabamwo n'amateke.

Mu kigo c'amashure, yisumbuye, cubakishije amatafari ahiye; hejuru gisakaje, amabati yera; ku rugo, hamwe no ku rugi, hakozwe mu twuma, tukaba dusize, irangi ritukura; imbere hari ibiti vyakuze, birebire, bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye. Imbere k'uruhome hasize irangi ryera. Harimwo intebe n'imeza abanyeshuri bicarako bari kwiga. Hasi zikozwe mu vyuma, hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ninyubako yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irangigera imbere hari ibiti bateye bishizana umuyaga ahandi naho uduti duto duto dushariza ikigo.

Mukigo c'amashiri yisumbuye, inyubako yubatse igeretse rimwe, yubatse neza n'amafatari ahiye, hakaba hasize irangi ryera ku madirisha, no kunzugi ,eka no ku nkingi, ifise inzugi zikozwe muvyuma, zisize irangi risa n'ubururu, imbere har'igiti cakuze gitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye cubatse neza, imbere hasize irangi ryera ifise amadirisha manini akozwe mu twuma hamwe n'ibiyo bibona, imbere hari intebe n'imeza nyinshi zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye citiriwe Mutima Mweranda kiri Bujumbura, kiri ahantu heza mu biti vyakuze birebire bitanga umuyaga, hanze hari urugo gwubakishije amatafari ahiye, rukagira n'idirisha rinini rikozwe mu twuma hamwe n'ibiyo bibona, tukaba dusize irangi ry'ubururu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako zir'ahantu heza, hari ibiti vyakoze bitanga umuyaga, imbere hari ibiti biriko ibendera ry'igihugu c'uburundi, hari n'imodoka ihagaze mutwatsi hanze ,n'umuntu ari kugenda.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse igeretse rimwe, ikaba yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize iranga ryera. Imbere hariho uduti bateye turi gukura twiza, dutanga akayaga two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse neza ahantu hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga, yubakishijwe amatafari ahiye, ni inyubako y'ubwiherero ifise n'inzugi zikozwe mu baho z'ibiti hasi uruhande rumwe haraharuye handi naho hari vyatsi.

mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubatse neza imbere ifise irangi ryera ifise amadirisha manini atanga umuyaga akozwe mutwuma duto duto hamwe n'ibiyo bibona imbere harimwo intebe n'imeza abanyeshuri bicaraho hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ni inyubako nziza iri ahantu hateye ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga nta mashuri asakaje amabati yera ku ruhande rumwe ahandi naho atukura abanyeshuri batonze kibendera by'igihugu c'uburundi harimwo babiri bari mbere kuduza ibendera.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubatse neza n'amatafari ahiye isize iranga ryera ku madirisha hamwe no ku mpome imbere hari ibiti vyakuze binini vy'imikaratusi mu kibuga naho hariho utwatsi twiza two gushariza ikigo.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, mu nyubako nini, nziza, yubatse neza, isize irangi, hejuru, hamwe no ku nkingi; imbere, harimwo ibitanda, abanyeshure bararamwo; bamwe, barara hejuru, abandi munsi; ibitanda bikozwe mu vyuma.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako y'ubwo iherero yubatse neza yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku mpande ku nkingi hasize irangi ryera urugii rukozwe mu vyuma uko abarusize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'ishure ryubatse neza, imbere risize irangi ryera, hejuru hariho akuma gatanga umuyaga, amadirisha ni manini ariko utwuma, hamwe n'ibiyo bibona, imbere hariho intebe abanyeshure bicarako hamwe n'imeza.

mu kigoca amashure yisumbuye mu nyubako igeretse rimwe yubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hasize irange igera ku ruhande handi naho niirange ry'ubururu mu kibuga hari imodoka ihagazeho hakabaho n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera hejuru gisakajwe amabati yera imbere mu kibuga igice kimwe haraharuye ahandi naho hari utwatsi tugikura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako zubatse neza zigeretse rimwe. Zubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hamwe no k'uruhome, hasize irang ryera. Imbere har'ingazi bubatse abanyeshuri bacako mu kwinjira mw'ishure. Hari n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako nziza yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irange iryera co kimwe no ku madirisha ku rugi hasize irange risa n'ivu, kandi rukozwe mu vyuma imbere yaho hari mpo ni y'indi nyubako yubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako nziza isize amaranga iyera imbere harimo n'utwuma dutanga umuyaga turi hejuru ku ruhande hasi hasize iranga iyera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse ahantu heza hanini imbere mu kibuga hari utubuye tuhari hari n'ibiti byatanga umuyaga biri ku rubande imbere inkingi bisize iranga iryera ahandi na ho risa n'ivu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mw'ishure rinini cane ryakira abanyeshuri benshi rifise amadirisha ari hejuru atanga umuyaga yubatsemwo ibiyo bibona ku ruhome hasize irange risa n'umuhondo imbere hari abanyeshure bariko barakora ibibazo umwarimu ari hagati ari kubacunga.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, mw'ishure, ryubatse neza, risize irangi ryera imbere; hari imeza, nini, iteretseho umupira, w'amaguru, abanyeshuri bakina; ufise ibara ryera, ahandi naho, ibara ryirabura.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, inyubako yubatse neza, isize irangi risa n'umuhondo imbere, hari n'ikibaho cirabura mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga, canditseko icigwa c'ikirundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni amashure yubatse neza n'amatafari ahiye. Ku madirisha hasize irange ry'ubururu, hejuru hasakajwe amabati asa n'icatsi k'ibisi. Mu kibuga, igice kimwe harimwo utwatsi twiza tugikura, hamwe n'uduti bateye two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi n'amadirisha hasize irangi ryera hejuru hasakajwe n'amabati yera imbere hariho igiti c'umukaratusi hamwe n'ikindi c'ikigazi vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, mw'ishuri yubatse neza, isize irangi ryera hejuru, hamwe no ku ruhome, mwarimu agiye kwigisha abanyeshuri, yakije mudasobwa irimwo ivyigwa agiye kubigisha.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'ishure ryubatse neza, isize irangi risa n'umuhondo ku ruhome, imbere hariho ivyapa vyinshi abanyeshuri bifashisha mu kwiga, bamwe barahagaze, uwundi ar'imbere ariko arabasobanurira ivyigwa, afise mudasobwa imbere yiwe.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, ni ishure ryubatse neza, imbere risize irangi ryera; hari abanyeshure, bicaye ku ntebe, hamwe n'imeza; hasi, zikozwe n'ivyuma, hejuru, ni mu mbaho, z'ibiti; bari gukora ikibazo, mwarimu, ahagaze inyuma, ari kubacunga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako ziri ahantu hanini heza yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hamwe no ku madirisha n'amabati hasize irangi ryera. Mu kibuga hari ahandi hari gukura ivyatsi handi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hamwe no kuru madirisha hasize irangi ryera inzugi hamwe n'amadirisha bikozwe mu vyuma bisize irangirisa n'ivu imbere hari igiti kire kire kiriko ibendera ry'igihugu cu Burundi mu kibuga nta haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, ni inyubako, yubatse neza, n'amatafari ahiye; ku nkingi, hasize irangi ryera; amadirisha, akozwe n'ivyuma, harimwo n'ibiyo bibona; hagati, harimwo inzira, basize, abanyeshuri, bacamo mu kwinjira, mw'ishuri.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza igeretse kabiri. Ku ruhome hari amatafari ku nkingi hasize irang igera handi naho niry'ubururu, imbere hari utwatsi turi gukura duto duto.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako nziza zubatse ahantu hari biti vyakuze bitanga umuyaga zubakishijwe amatafari ahiye ku nkingi ico k'imwe no ku mabati hasize irangi ryera mu kibuga nta byatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ninyubako nini yubatse neza. Isize irange ryera hejuru hasi ku nkingi hamwe no ku ruhome hasize irangi ryubururu imeza hamwe n'intebe zikozwe mu vyuma.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ni inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku madirisha hamwe no ku nkingi hasize irang igera imbere hari abanyeshuri bahagaze mu kibuga hasi hari utwatsi tukimera ahandi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako y'abayobozi hari umuyobozi yicaye imbere y'imashini nyabwonko hari n'akabati kariko ibitabo yifashisha mu kuyobora imbere hari n'umunyeshure yaje gusaba ijambo bwiyobozi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako zubatse neza, n'amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, amadirisha hamwe n'inzugi no ku mabati hasize irangi risa n'ivu, imbere yaho hari ikibuga c'umupira w'amaboko bubatse.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ninyubako yubatse neza imbere ikunkingi hubakishije amatafari ahiye inzugi niza ivyuma imbere na ho hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga mu kibuga haraharuye.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera mu madirisha ruhande rumwe hasize irangi ry'ubururu imbere yaho hari ibiti binini vyakuze bitanga umuyaga hakabaho n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako zubakishije amatafari ahiye. Harimo iz'ubwiherero hejuru z'isakaje amabati yera. Zikaba zifise n'inzugi zakozwe mu mbaho z'ibiti. Imbere hari utwatsi, ku ruhande handi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse igeretse nziza. Yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera co kimwe no ku nkingi. Imbere hari igiti cakuze gitanga umuyaga hakaba n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza, imbere isize irangi ry'umuhondo ku ruhome, hejuru ku madirisha harasize irangi ryera, ifise amadirisha manini atanga umuyaga, imbere hari intebe n'imeza abanyeshuri bicarako, hasi zikozwe mu vyuma, hejuru bmu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza itageretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera hamwe no ku madirisha. Inzugi zisize irangi risa n'ivu Kandi zikozwe mu vyuma. Imbere har'igiti kinini cakoze gitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ishure ryubatse neza risize irangi imbere hakaba n'amadirisha atanga umuyaga hafise ibiyo bibona. imbere hari intebe n'imeza abanyeshure bicarako mu kwiga ivyigwa, hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku mpome hamwe no ku rukuta n'inkingi hasize iranga igera amadirisha hamwe n'inzugi zikoze mu vyuma zisize irangi risa n'ivu, imbere hari uduti two gushariza bateye mu kibuga tuhari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza, imbere hasize irangi ryera hamwe n'ubururu, hari abagabo n'abagore bari imbere bari gutera imiti muri ico kigo.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, inyubako igeretse, yubatse neza, n'amatafari ahiye; uruhome, hasize irangi ryera, co kimwe no ku nkingi; imbere y'imiryango, y'amashuri, hari abanyeshure bahahagaze.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye. Ifise imiryango hamwe n'amadirisha vyubakishijwe mu vyuma. Hariho ibipapuro bamanitseho ku madirisha kugira ngo abanyeshure babisome bibafashe gukwiĥrikiza amategeko y'ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mu nyubako y'amashure yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, inzugi zikozwe mu vyuma, imbere hari n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga, harimwo n'utundi duto dushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye. Hejuru isakajwe n'amabati yera. Inzugi zikozwe mu vyuma. Inkingi imbere zisize irangi risa n'umuhondo. Hari umugozi umanitseko impuzu nyinshi zitandukanye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako zubatse ziberetse kabiri. Zubatse neza amatafari ahiye ku ruhome hasize irangi ryera ibirahuri ku madirisha imbere hari igiti kinini kiriko ibendera ry'igihugu hari n'ibiti birebire vyakuze bitanga umuyaga. Abanyeshuri bakikurije idarapo bari mu kibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere ifise amadirisha atanga umuyaga manini harimwo n'ibiyo bibona imbere ikibaho cirabura banyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga, hari intebe hamwe n'imeza rikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza ku ruhome hasize irangi ryera, imbere hari ikibaho abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu cirabura, hari intebe hamwe n'imeza ziri ko ibitabo abanyeshuri baba bari kwiga.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubatse ahantu heza hateye ibiti bitandukanye mwibabara rijayo haraharuye nta vyatsi bihari ku ruhome hari amatafari ahiye bakoresheje ku nkingi naho hasize irangi ryera.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, inyubako zubakishije amatafari ahiye. Hejuru zisakajwe n'amabati yera, imbere ya ho hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kir’ahantu hakikujwe n'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga ,inyubako yubatse neza imbere isize irangi ryera, hamaja hejuru hasi naho nirangi ry'ubururu co kimwe no ku nkingi ,hejuru isakaje amabati asize irange ritukura ,imbere yaho mu kibuga hari hamwe hari utwatsi ahandi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza n'amatafari ahiye. Ku nkingi hamwe no ku madirishi hasize irangi ryera, co kimwe no ku mabati. Imbere har'igiti kiriko ibendera ry'igihugu. Mu kibuga barahateye ibiti vyo gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse igeretse dubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize iranga ryera imbere hari aho utwatsi baharuye hakaba, naho utwatsia dutoduto tugikura haraparitse imodoka nyinshi.

Mu kigo c'amashure, yisumbuye, hari inyubako, yubatse neza, nini cane, bakoreramwo inama; hejuru, hasize irangi ryera, hasi naho, ku ruhome, hari irangi risa n'iroze, ahandi naho, risa n'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako nziza cane isize amarangi yera ku ruhome hamwe no hejuru ariho utubati twagenewe kubikamwo ibitabo abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu birapanze neza mutubati.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inzu yubatse neza isize iranga irera ku ruhome imbere hari aho kubika ibitabo abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu birapanze neza imbere kutubati twabugenewe.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ishure ryiza isize irangi ryera imbere ku ruhome harimwo nakuma gatanga umuyaga kamanitse hejuru, hari kibaho kinini mwarimu n'abanyeshure bakoresha mu kwiga, har’ intebe n'imeza hasi zikozwe n'ivyuma hejuru naho n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera, imbere hariho ikibaho c'irabura abanyeshure na mwarimu bakoresha mu kwiga, hariho utubati turiko ibitabo, hakaba n'intebe n'imeza zikoze mu mbaho z'ibiti hejuru, hasi naho n'ivyuma.

Mu kigo c'amashure, yisumbuye, ni ishure ryubatse neza, risize irangi ryera, imbere mw'ishure; hari ikibaho cirabura, mwarimu n'abanyeshuri, bifashisha mu kwiga ivyigwa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye nishure ryubatse neza imbere risize iranga iryera ku ruhome imbere na ho hariho ahandi hasize irange ry'ubururu mwarimo afise mudasobwa hamwe n'akuma kamurika ivyirwai ikubishira imbere y'abanyeshurih kugira babikurikira nebavyigera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubakishije amatafari ahiye. Imbere hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera. Ku madirisha hamwe no ku rugi n'ivyuma, hakaba harimwo ibiyo bibona. Imbere hariho intebe uwushitse ashobora kwicarako.

Mu kigo amashure yisumbuye, ishure ryubatse neza, risize irangi ryera imbere ku ruhome, ku rubaho rwirabura, hariho ivyigwa abanyeshure baba bari kwiga hamwe na mwarimu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere, hari ku nkingi irangi risize n'iritukura, hamwe n'amadirisha asize n'irangi ryera, imbere hari abanyeshure bambaye impuzu zisa, barahagaze abandi nabo baricaye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku nzugi hakozwe mu vyuma bisize irangi risa n'ivu imbere ku nkingi harasize irangi risa nivu mu kibuga harimwo abanyeshure bahahagaze.

Ikigo c'amashure yisumbuye , inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye . Ku nkingi ntarangibarasigaho , urugi narwo hariko ingufuri rukozwe mu vyuma.

Ikigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse neza ibika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga birapanze neza m'utubati twabugenewe inyubako ku ruhome hasize irangi ryera eka hamwe no hejuru.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako y'ubwiherero yubatse neza, hejuru hari irangi ryera, ku ruhande amadirisha hamwe n'inzugi niz'ivyuma, hari abagabo babiri bahagazeho bariko barapompamwo umuti, bambaye impuzu zera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ishure ryubatse neza, imbere risize irangi ryera, hejuru y'ikibaho mwarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga harimwo intebe ,hamwe n'imeza bikozwe mu vyuma hasi ,hejuru naho n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse ahantu heza hatewe ibiti vy'ibigazi vyakuze birebire. Hariho inyubako y'ubwiherero yubakishije amatafari ahiye. Hejuru isakaje amabati yera. Ku nkingi naho nyene hasize irangi ryera.

Mu kigo, c'amashure yisumbuye, ni inyubako, igeretse kabiri; yubakishije amatafari, ahiye, ku nkingi, hamwe no ku madirisha, hasize irangi ryera; imbere, hariho imodoka, zihahagaze; mu kibuga, harimwo utwatsi tukimera, duto duto, ahandi naho ni umusenyi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ni inyubako ziri hantu heza munsi y'ibarabara rya ka burimbo. hubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga ryera abanyeshuri bari mu kibuga handi hasi hari aho aharuye ahandi naho hari utwatsi twiza.

Mu kigo c'amashure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye uruhome hamwe no ku nkingi harasize irang igera hejuru mabati arera imbere hariho igiti vyakuze hariho imikaratusi n'ikigazi reka n'ibindi hasi hari utwatsi duto duto tukimera ahandi naho n'umusenyi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mwishure ryubatse neza ku ruhome hasize irangi ryera ku nkingi naho hasize irangiri risa n'ivu nico kimwe no ku nzugi imbere hariho iki baho cirabura mwarimo n'abanyeshure bakoresha mu kwiga.

Mu kigo cisumbuye c'imyuga, imbere mw'ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere hariho n'amatafari ahiye, harimwo umwarimu hamwe n'abanyeshure bafise imashini zo guteka, mwarimu ari kubigisha ivyo guteka.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye c'imyuga harimwo abanyeshuri bahagaze hamwe na mwarimu hari kubigisha ivyerekeranye n'ivyuma bizana umuriro bifashishijwe izuba bambaye imyambaro isa harimwo n'inkofero zimwe zirera, izindi bururu , izindi umuhondo.

Mu kigo cisumbuye c'imyuga cubatse neza ,ishure ryubakishije amatafari ahiye ku handi ku ruhome hasize irangi ryera, harimwo n'akabati ko kubika ibikoresho bifashisha mu kwiga ,abanyeshure bari ku meza bafiseho icuma bari kucigirako.

Mu kigo c'amashure yisumbuye c'imyuga, hari ishure risize irangi ryera imbere ryubatse neza. Abanyeshure baricaye ku ntebe bafise mudasobwa imbere yabo hari ivyirwa bari kwiga.

Mu kigo c'amashuure yisumbuye coimyuga mwishuureri nini ryubatse neza irimwo ibikoresho bifasha abanyeshure kwiga ivyerekeranye n'umuriro inge nebi binjiza amatara mu nzu biri kumeza nini y'imbaho n'ibiti.

Ikigo ca kaminuza cubatse neza ahantu hari biti vyakuze birebire bitangwa umuyaga kubakishijwe amatafari ahiye hejuru sakaje amabata tukura imbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere. Hariho utubati two kubika imiti hamwe n'utundi dukoresho. Abarimu n'abanyeshure bafise umuntu ku gitanda bari kwigiraho kuvura. Bambaye impuzu zera hamwe n'udufukamunwa.

Mu kigo ca kaminuza ,mu nyubako yubatse neza irahantu mu bitoke ,imbere yaho hateyemwo imirima, inyubako yubakishije amatafari ahiye, hejuru isakaje amabati yera, ariho mu bwugamo inkingi zisize irangi risa n'ivu.

Mu kigo ca kaminuza, cubatse ahantu heza hateye ibiti bitanga umuyaga vyakuze, hasi naho nutwatsi tukimera imbere hariho inyubako zisize irangi ryera ,co kimwe no ku ruzitiro rw'ico kigo.

Mu kigo ca kaminuza, mu nyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, imbere ifise amadirisha akozwe mu vyuma akaba asizwe n'irangi ry'ubururu, imbere hariho abanyeshuri bambaye impuzu z'ubururu bari kwiga kubaza bafise intebe bari gukora.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako yubatse neza igeretse kabiri isize irangi ryera inyuma hose hanze hariho izindi nyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zisize iranga ryera ku nkingi hamwe no ku madirisha mu kibuga hari imodoka nyinshi zihahagaze.

Mu kigo ca kaminuza, ni inyubako yubatse neza, hasi yubakishije amabuye, uruhande rumwe inzugi zisize irangi ryera, ku nkingi z'ubwugamo zisize irangi ritukura. Hasi hari uruhande rumwe hariho utwatsi tugikura ahandi naho hateye uduti two gushariza.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza, imbere isize irangi ryera, ikaba ifise amadirisha manini atanga umuyaga ,akozwe no mu biyo bibona ,imbere harimwo abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe zitukura ,hasi zikaba zikozwe mu vyuma.

Mu kigo ca kaminuza ,inyubako yubatse neza, iri ahantu hanini hisanzuye ,hari ivyatsi n'ibiti vyakuze birebire, ivyatsi biracari bito, hariho n'ikibuga aho abanyeshuri bakinira ,haraharuye nta vyatsi.

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, ku ruhande ku nkingi hasize irangi ryera, urugi rukozwe mu vyuma, rusize irange risa n'ivu imbere hari intebe n'imeza abanyeshure bicarako bari kwiga hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Ikigo ca kaminuza kirahantu mu biti vyakuze cane bitanga umuyaga harimwo ivyimikaratusi, inzira ija mu kigo ni heza cane haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza hejuru isize irangi ryera imbere harimwo abanyeshuri bari kwiga ibyo gukora imodokari harimwo n'iyihagazeho bari kuraba na mwarimu ari kubigisha uko bakora imodoka.

Mu kigo ca kaminuza cubatse neza kigeretse kabiri, cubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hamwe no ku nkingi n'amadirisha ,hasize irangi ryera ,Imbere hari imodoka ihagazeho yugamye munsi y'ibiti, vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera hejuru ryubakishijwe n'amatafari ahiye hariho ikibaho kinini cakozwe mu mbaho z'ibiti bamanikaho irurutonde rw'ivyigwa biga hamwe n'amategeko yerekeranye n'ikigo.

Mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu hanini heza cubakishije amatafari, hejuru gisakaje amabati atukura, hariho ikirasi kimwe kiriko kirubakwa abafundi bariko barubaka, harimwo uwambaye impuzu z'ubururu.

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku nkingi n'amadirisha hasize irangi ryera, imbere hari uduti twiza bateyeho two gushariza ikigo tukiriko turakura.

Mu kigo ca kaminuza ,mu nyubako yubatse neza ,isize irangi ryera k'uruhome hejuru hasize irangi ritukura ,ifise n'amadirisha manini atanga umuyaga, imbere abanyeshuri barimwo ari beshi, bicaye bariko barakwirikira ivyigwa.

Inyubako yubatse neza ndende isize irangi ryera ku nkingi ,ahandi naho n'iranga irisa n'icatsi kibisi ,hanze hahagaze imodoka nyinshi zitandukanye ,harimwo izera ,izirabura ,mu kibuga hari utwatsi duto tukimera ,handi naho ni uduti bateye two gushariza ikigo.

Mu kigo ca kaminuza ku ruhande rumwe nurukuta, gubakishije amabuye ahandi naho na matafari ahiye, kunzugi hamwe no ku madirisha hubatswe mu vyuma hakaba hasize irangigirabura imbere hari ubutwatsi bateye two gushariza ikigo tugikura.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako isize irangi ryera imbere hariho abanyeshuri babiri bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero zisa n'umuhondo bari gukora ivyerekeranye n'amashanyarazi bashize ibyuma hejuru kumeza.

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye hejuru hasize irangi ryera cokimwe no ku nkingi iri impande y'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga hasi mu kibuga naho hari ivyatsi biri gukura vyiza cane.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye kabisize irang ryera, imbere hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga, hari abanyeshuri bahagaze abandi bari kugenda n'imodoka zihagaze impande y'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza isize amarangi yera ku ruhome ahandi naho yubakishije amatafari ahiye. Ifise amadirisha manini cane atanga umuyaga akozwe mu biyo bibona imbere hari umuntu ari kugenda.

Mu kigo ca kaminuza, inyubako yubatse neza, igeretse kabiri, n'amatafari ahiye; ku nkingi, hamwe no ku madirisha, hasize irangi ryera; imbere, hari ibiti bateyeho, bito bito, vyo kushariza ikigo; mu kibuga, hari utwatsi tugikura.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako zubatse neza cane zigeretse rimwe tubakishije amatafari ahiye ngu mpwingi hasize iranga iryera handi na ho ni irangira isa n'ivu imbere hari ibiti bateyeho vyo ugushariza ikigo.

Mu kigo ca kaminuza ninyubako yubatwe neza, imbere yaho hari ivyuma bifashe aho abantu baca bari kuja mu mashure bisize irangi risa nivu imbere yaho hari utwatsi duto duto tukimera hamwe n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga.

mu kigo ca kaminuza mw,ishure ryubatse neza hejuru risize irangi ryera n'amadirisha atanga umuyaga mw,ishure hariho intebe n'imeza zikozwe mu biti vy'imbaho hari n'ibitabo bipanze neza mu tubati

Mu kigo ca kaminuza cubatse kigeretse gatatu cubakishije amatafari ahiye gisize irange ry'umuhondo uruhande rumwe ahandi naho iritukura ahandi irangi ryera hejuru gisakajwe n'amabati hamwe aratukura ahandi naho arera mu kibuga hari ikibuga bubatse c'umupira w'amaboko.

Mu kigo ca kaminuza nishure ryubatse neza imbere rifise ubwugamo hasi ryubakishije ivyuma bifise irangiri ritukura hejuru naho risakajwe n'amabati yera imbere hari umuntu ahagaze mu nzira hanze hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga mu kibuga hari utwatsi duto duto tubikura.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure risize irangi ryera neza imbere ku ruhome, abanyeshuri baricaye ku ntebe, bariko bariga, mwarimu ahagaze imbere kukibaho, yamuritse icigwa akoresheje akuma kamurika ivyigwa.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza, risize irangi ryera ku ruhome, mbere hari abanyeshure bariko bariga kubarira, bafise imashini hamwe n'impuzu bari kubarira.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza risize irangi ryera ku ruhome, ku meza hariho ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu kwiga bijanye n'ivy'ubwubatsi. Hariho bimwe bimwe imetero, inyundo, umukasi, eka n'ibindi.

Mu kigo, ca kaminuza, mw’ishure ryubatse neza, risize irangi imbere; abanyeshure, bicaye ku ntebe, hamwe n'imeza, zakozwe mu mbaho, z'ibiti; hejuru ku meza, bafise amakaye, hakaba n'ivyuma, bari kwigirako; bambaye impuzu, zirabura.

Mu kigo ca kaminuza nkwishure ryobatse neza nsize irangiyera imbere hariho ni kibaho banyeshure bakoresha mu kwiga ivyirwa mwarimuyamuritseho ivyo kwiga ubanyeshure bicaye mw'ishure hariho wuhagaze imbere hari gusobanurira abandi ndi hamwe na mwarimu.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako y'ubwiherero yubatse neza ko ruhome hasize iranga ryera, kandi imbere mu bwiherero aho basohokera barahubatse bahashira utwuma twiterambere bakarabiramwo bavuye mu bwoiherero.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza isize irange ryera imbere ku ruhome ,ifise urugi rukoze mu vyuma rusize irange ritukura hariho ingazi abanyeshuri bacako baduze mw’ishure rifise irange ryiroze.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yagenewe kwigiramwo yubatse neza imbere isize irangi ryera harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti hamwe n'ivyuma bariko bariga mwarimu ahagaze imbere yamuritse ivyigwa ku rubaho bari kwiga.

mu kigo ca kaminuza ni inyubako ndende igeretse gatatu yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera co kimwe no ku nzugi, imbere yaho hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu heza mu biti vyakuze birebire hari ibarabara rijayo ryubatse neza ku ruhande hari uduti two gushariza ibarabara ubu bashizeho

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako y'ubwiherero, yubatse neza ku ruhome hamwe no hejuru hasize irangi ryera, imbere barahubatse ahantu ho gukarabira uwuvuye mu bwiherero akarabira. Ku ruhome naho handitse yuko kizira kuhanywera itabi.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako y'abayobozi yubatse neza, isize irange igera ku ruhande rwo hejuru, hasi naho ni irangi ry'ubururu. Amadirisha ni meza yubakishijwe ibiyo bibona hamwe n'inzugi zikozwe numbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza hejuru isize irangi ryera, ku ruhome hasize irangi ry'umuhondo, amadirisha manini atanga umuyaga akaba ariko ibiyo bibona, imbere hari intebe n'imeza zikozwe mu vyuma amaja hasi hejuru naho n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu heza hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga, eka no hasi hari utwatsi duto duto tubereye ijisho, hari amashure yubakishije amatafari ahiye ku ruhome uruhande rumwe hasi size iranga iryera, hejuru na ho hasakajwe amabati yera.

Mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu heza hateye ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Imbere yaho hari utwatsi duto tukimera hamwe n'uduti bateye two gushariza ikigo, cubatse neza gisize irangi ryera ku mpome eka n'amadirisha n'ay'ivyuma manini atanga umuyaga.

Mu kigo ca kaminuza cubatse neza .Imbere hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga hamwe n'utwatsi hamwe n'uduti two gushariza ikigo hahubakishijwe amatafari ahiye ku ruhande rumwe ahandi naho namabuye hejuru y'amabuye hasize irangi ryera.

Mu kigo ca kaminuza, mu nyubako, yubatse neza, isize amarangi yera, ku ruhome; ifise amadirisha manini, atanga umuyaga; imbere, hari intebe, n'imeza; hasi, zikozwe mu vyuma, hejuru, ni imbaho zo mu biti; abarimu, hamwe n'umunyeshuri, bahagaze mw'ishure.

Mu kigo ca kaminuza, mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere hari abanyeshuri bafise ivyuma imbere bari kwigira ko abanyeshuri hamwe na mwarimu bari kubasobanurira.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubatse neza rinini ikoregwamwo ivyigwa vy'ubuhinga harimwo n'ivyubwubatsi abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu abandi zirabura bari kwiga bafise ivyuma ku meza.

Mu kigo ca kaminoza mwishurera inini yryubatse neza imbere risize iranga iryera hariho imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti itiritseho ivyuma abanyeshurire bifashisha mu kwiga ivyoikoranabuhanga hamwe n'ibindi vyubwo ubatsi.

Mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu heza hari ibiti bitanga umuyaga. Hahagaze imodoka nyinshi hari utwatsi bateye n'uduti ko gucariza ikigo harimwo imodoka yirabura bubakiye ubwugamo aho ihagarara.

Ikigo ca kaminuza citiriwe umwizero wa afirika cubatse neza kigeretse inshuro zibiri cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hamwe hasize irangi ryera ahandi naho ni irange ry'ubururu imbere hariho imodoka nini yagenewe gutwara abakozi bigisha ku ico kigo.

Mu kigo ca kaminuza, mw' ishure ryiza risize irangi imbere ryera hamwe no hejuru. Ifise n'amadirisha y'ibiyo bibona bifashwe n'utwuma. Imbere hari umunyeshuri yicaye mu ntebe nyinshi zihari, zimwe zikozwe n'imbaho hejuru handi hasi n' ivyuma.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako yubatse neza isize irangi ry'umuhondo imbere ku bihome ku nkingi naho hasize irangi ryera ifise amadirisha hamwe n'inzugi zifise irangi risa n'ivu abanyeshure bahagaze imbere y'imiryango hari n'imodoka ihagaze mu kibuga.

Mu kigo ca kaminuza, ni ishure ryubatse, ahantu heza cane, hari ibiti bitanga umuyaga; imbere, hari uduti bateyeho, duto duto tugikura; hasi, hari utwatsi duto duto; imbere y'aho, hari inyubako yubatse neza, isakaje amabati yera.

Kw'ishure rya kaminuza ryubatse neza risize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru . Imbere hariho intebe nziza zirabura abanyeshuri bicaraho mu kwiga kumeza zera hariho mudasobwa zitandukanye abanyeshuri bifashisha.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza hejuru hasize irangiye risa n'umuhondo ifise amadirisha akozwe mu mbaho z'ibiti ahandi naho n'ibiyo bibona ku ruhande harasize n'irangi ryera.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure rinini cane ryakira abantu benshi nk'amanama hasize irangi ryera hejuru no hasi, hama imbere abanyeshure baricaye ku ntebe hari hasize irangi ry'ubururu.

Mu kigo ca kaminuza gifise urugo ruzungurutse rwubatse neza, harimwo utwuma hamwe n'amatafari bisize irangi ryera. Imbere mu kibuga barahubatse ikibuga c'umupira w'amaboko, hasi hari utwatsi tukimera ahandi naho haraharuye.

Mukigo ca kaminuza cubatse neza kigeretse kabiri, cubakishije amatafari ahiye. K'uruhome harasize irangi ry'umuhondo, ahandi irangi ryera. Ifise amadirisha hamwe n'inzugi zikozwe mu vyuma. K'urugo n'aho hubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo ca kaminuza n'ahantu hari ibiti by'imikaratuse vyakuze birebire amashure akaba asize irange ritukura ku ruhome handi n'amatafari ahiye usi y'ibyo biti hari imodoka zibiri zihahagaze.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yagenewe gushiramwo imicapfu isize irangi ryera imbere harimwo utubati twabugenewe gushiramwo imyanda itandukanye, nk'iy' ibipapuro hasize ko irangi ry'ubururu ,iyamacupa hasizeko irangi ry'umuhondo na yo iyo ibitabora hariko irangi risa na roze.

Mu kigo ca kaminuza, n'inyubako nziza yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri basoma hamwe na mwarimu kugira ngo bungure ubumenyi mu vyigwa, isize irangi ryera k'uruhome, urugi rukozwe mu vyuma, rukaba rusize irangi ry'ubururu, imbere hariho ibitabo bitonze k'utumeza.

Mu kigo ca kaminuza; inyubako nziza cane yubatse neza. Ku ruhome hasize irangi ryera ahandi naho irangi risa n'ivu. Imbere hari abanyeshuri bari kwiga ivyigwa vy'ubuvuzi bari gukoresha ibikoresho bipima indwara.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure rinini ryagenewe gukorerwamwo inama. Inyuma hasize irangi risa n'umuhondo. Ahari amadirisha bahamanitse ibitambara vyera hamwe n'ibisa n'umuhondo. Imbere abanyeshure baricaye ku ntebe hamwe n'imeza, hasi zikozwe mu vyuma, hejuru zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo, ca kaminuza, ni ishure ryubatse neza, hejuru, risize irangi ryera, hamwe no ku ruhome; imbere, hariho ikibaho, abanyeshure na mwarimu, bandikaho ivyigwa, baba bari bikwiga; hari intebe, n'imeza, hamwe hariho, mudasobwa, ahandi naho, icuma, kimurika ku ruhome, ivyigwa.